Omuntu ari aha kuusa esaano aha rubeengo, esaano egi eriho neeza aha kadeeya kandi aha rubaju rw'omuntu hariho ekisiika kikozirwe omu matafaari.

Akashozi kariho emiti mingi Kandi migufu. Omurubaju harimu obunyaatsi Kandi omuruhanga harimu ekishaka ekirimu nana ekibira ky'emiti